Zamaatu n bɛ kpɛ ŋo ka bia zaŋ gungoŋ ŋmabi o gbaya ni ni o ŋmɛ ka bihi ƶɛ o nyaanga ka paɣa ʒɛ o nyaanga bihi maa nyɛla bia bobgu o pirila namda dozim

Dundoŋ ni n boŋo ka paɣaba ata ʒiya ni bihi ka paɣa yino ʒiya n maandi achomo ka jɛrikan ʒʋ o tooni ka tahali pili di taha kpee zuɣu ka piɛɣu ʒɛ o luɣuli

Paɣiba ayi n-ʒiya ka pan ni Kawana ka di tam kurufootu zuɣu be tooni ka waya be bɛ nyaaŋa ka teebuli zaya ka fulaakinima ni kɔpunima ka di ʒiya ka waya be o nuzaa zuɣu ka gbambili ʒiya

Kuligi ni n bɔŋɔ ka ŋarim ʒɛya ka zaham bɛ gbambihi nigbambihi anahi zaɣ titali ni n ʒɛya ka shab gbubi bihi ka paɣa so ʒi nyaanga ka zoli ʒɛ bi nyaanga ka tihi bɛ nyaangi sa

Duu n boŋo ka niraba ayi biɛni ka yino maa pili woliɣi ka yɛ daliya piɛlli n chɛri so o ni chɛri so maa sola jinjɛm sabinli ka zaŋ tanpiɛlli pobi o maŋa ka faan bɛ bɛ nyaanga